Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le ave me ati gbogbowo le gama, ati yayewo wotsi atsitre le edo aɖe gbɔ, ee..edɔwɔnuwo ƒoxlawo, edɔ ale wɔm wole le gama, wolé..eee..sss. eeee.ŋu.

Ŋkeawo le ekɔ dam. Ɖeviwo le ga ma. Ame tsitsiwo li. Wo le ekɔ dam, eɖewo do awu dze, eɖewoa awu yibɔ ame aɖewo hã tsi atsitre le ekpɔm nu yie d zi yim. Wo le wokpɔm.

nyɔlaɖe kple vie wɔmeve kple ŋutsu wole dɔ wɔm wóle nuŋlɔm wóle egbewo ho le agblea me wóle dzidzɔ me amaɖewo dó wu ɣi eɖewo dó gbemu eɖewo ɖó kuku

Kee amewo wɔwɔm. wo le do kum. Amewo do awu ʋi. Wo paki eŋuwo hã ɖe ga ma gbogbo za. Ame aɖewo. Kodzi hã le ga ma. Wo le kodzi hã zam kɔ le do ku mee. Eyi hã le ga ma

Ŋutsuwo le habɔbɔ me, wole fefe ɖim, ame ɖeka aɖi fefee nɔ woɖo teƒe aɖe la, ke ameb..ame ɖeka aɖi wole dzidzɔ kpɔm le fefe ɖim teƒee nya kpɔ.

… le gli ŋuti, wokɔ ama gbemu kɔ le enu tamee, wolɔ enuyɔ me ama le, wokɔ kɔ le anyigba, wode zikpui dzi, wokɔ abɔ dzi. Wo katã wole dɔ wɔm, wole nuɔ ta, teƒee hã nyakpɔ.

Tɔdziŋu aɖe kea le tɔ me dzo yina teƒe aɖe. Amewo ɖo ta me, amewo ɖo dome, ame aɖewo le tɔdziŋua ŋutɔ me. Wo sugbɔ, wotso wobe teƒe yina teƒe bubu le etsi me.

Nyɔnu kple ŋutsuwo woɖe wo ɖokui awu, wole etsi lem, ame aɖewo le ŋdɔkutsu gbe le ŋdɔkutsɔ ƒum, ame aɖewo kɔ nu tsyɔ̃ wobe ɖokuiwo dzi, ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi le ese dzi wo katrã wole dzidzɔ me teƒea nyakpɔ, etsi le gama, atiwo.

Tɔdziŋu aɖe nkie, amewo sugbɔ le me gbogboo, wotso le wobe nɔƒe va ɖo teƒe aɖe, ke woɖoa ame, ŋutsuwo le sugbɔ le wo he ne woava etɔ to ne woado go le etɔdziŋuɔ me.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃. Wòle dzidzɔ me. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le wokpɔm. Amea ɖe le akpa le eme godzi. Teƒea nyakpɔ Paa. Ŋutsu kple srɔ̃wole dzidzɔ me.

Nyɔnu wòa etɔ wole dzi me. Wòle e agro ɖim. Wodo awu ɖeka ŋugbi. Woƒe ɖa hã le dzɛ. Ame gbogbo aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le wokpɔm. Wo katã wòle dzidzɔ me.

Fike ame gbogbo aɖe le. Wole gama dzram ɖo la. Gama ƒoɖi. Wokplɔ gama le ɖuɖɔ la lɔm. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ame ɖewo do awu ɣi, ame ɖewo do awu dzɛ. Ŋutsu kple nyunuwo kata wole ɖɔ wɔm be gama woano dedie.

kee kple srɔ̃ wo dogo yi agbeɖuƒe nyɔŋuɔ le ene ɖasi ŋutsuɔ hã le e etsinu lasi wóle nuɖum le agbe ɖum eŋukom ŋutsuɔ do awu dzĩ

Kiɛ, ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖeviwo woƒo ƒu la. Ame ɖe ku, wova ɖi ta wole ɛɛ ameɖibɔme. Atiɛ le gama. Atiɛ teƒeɛ nyakpɔ. Wo ame ɖewo awu ʋe, ame ɖewo do gbemu.